Doo mini paɣa n zaya ŋɔ ni bɛ bihi ayi ka sheba be bɛ nyaanga doo maa gbibi la bia ka ye daliya ʒee ka bia ŋunbala maa mee ye daliya dozim ka paɣa maa zaŋ bini sabinli n ye.

bidibisi ŋɔ yina mi n-chani bɛ chandi shee bɛ niŋ ninmɔhi pam bahi bɛ chandi maa zuɣu ka bia doli bɛ nyaaga bidib' bila ka yaba maa ye lakoos ka nyaɣi baaji ka vari shɛli ka ŋun bala ye liiga sabinli ka nyaɣi baaji ka piri namda.

bidibsi ayi ŋɔ zuɣu ka niraba ŋɔ yina niŋdi ŋɔ bi niŋ nimmohi pam ni bi raali maa bi niŋ suhupiɛlli pam bi zooya pam

Asidenti n niŋ soli ŋɔ ni loori sabinli n nyɛ lala loori maa ka nitiba zoo loori maa ni pam n ka kalli ka linjima nima maa paaki bɛ loori bɛ loori maa nyɛla zaɣa.

Zamaatu n zaya ŋɔ paɣaba ni dabba sheba ʒiri baaji nima sheba guri adiila pa bɛ zuɣuri ni bia n za bɛ tooni ŋɔ ka zaŋ loba sabinli m pa o zuɣu ni.

Paɣa mini doo ka o mali loori niŋdi o nuuni ka gbibi bia ka nyaɣi baaji o malila gbali yini dihiri bini.

Tum tumdiba n bɔŋo ka bi niŋ nin mɔhi pam bahi bi tuma zuɣu bi zooya pam ni maa ni n ka kalinli shɛba yɛ niɛn piɛla ka shɛba yɛ bi tuma ni niɛma ka che ban yɛ chinchina ni niɛma ka pili zipili buluu shɛba zipili piɛla.

duu n bɔŋɔ ka bi malli ka tili sabita buku nim bɛ duu maa ni ka teebuli biɛni ka kuɣu ʒɛya ka dufɛli pa dizuɣu buku nim maa galisiya pam di ka kanli ka laati bɛ duu maa ni ka teebuli biɛni ka bi sɔŋ duu maa tiŋ maa taals ka di nyɛ whait zaɣ piɛlli